Ibairi ngwinyiso ye mene mene kuzvikoro zve pasi pasi kwaka kosha maningi mundaramo ye ana edu ngekuti ndiko kuno dzidzisa ana kuti azoite ana kwawo ngenya yekuti ndo kwaano tanga kuende kodzidza zvinova zviro zvaka naka maningi ngekuti paano ende ko dzidzeyo zvinova detsera kuti vaite vana vakanaka mu hupenyu hwawo.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikoro zvepashi kwakakosha maningi. Nenyaya yekuti ndokunotanga kudzidzira ana huntu nekudzidzire kugara neamweni zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zveoashi kwakakosha maningi ngekuti ndokunotanga kudzidziswa ana hunhu kuti azoita antu akanaka muntaraunda zvinova zviri zviro zvakanaka kuti kwoite adzidzisi anenga ane hunhu hwakanaka kuti ana paanobata zviro ana bata zviro zvakanaka kubva kuadzidzisi awo zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso remene kuzvikora kunodzidza zvivana zvidodori kunoda kugadzirwe kushambadzirwe kuti ana achidodori amweni anenge achiri adoko ngekuti zvimweni zviro zvavanoshandisa pachokoro zvinofanira kuva zviri zvidoko zvichienderana nemakuriro kaanenge akaita.

Ibaari gwinyiso remene, mwana paanozobva pazvikora zvepakati kuende kuzvikora zvekudera unonga aane ruzivo munxondo mwake rwakakura maningi zvekuti unonga akutoende koofundire kuite mabasa amaoko ngekuti kuzvikora zvepakati ndokwaanenge echifundiswa kuti zviro zvipinde munxondo, asi aakuzvikora zvedera-dera unenge oodzidziswa kushandise ruzivo rwuyani kuti ruite ruzivo rwemabasa epamaoko.

Ibaari gwinyiso remene, kuzvikoro zvepakati ndookunobude ana anozoenda kuzvikoro zvedera zvinova zviri zviro zvakanaka maningi nekuti kuti ubve kuchikoro chepakati uchienda kuchedera unofana kunge uri munhu unobaaziya zvakakura maningi zvinoita kuti uende kuchikoro chedera wakangwarira.

Ibari gwinyiso yemene kuti mwana azosvika kuchikora chepakati nepakati anofanira kunge achiziya zvaaiita kuchikora chepashi kuti paanoenda kuzvikora zvekudera, unoendeyo unefundo yekuti unoende kutotanga kutodzidze mushando kuti paanozopinda munyika unonga anefungwa dzekuti mushando unoitwa zvakadini.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvepakati nepakati kunofundwa fundo yekuti vana pavanozoende kuzvikora zvekudera Kuma yunivhesiti anoendeyo achitoziye kuti tiri kuenda kodzidza mishando zvekuti anenge abve kudzidza zvekumusoro, kuzvikora zvedera anenge odzidza kuti mushando unoshandwa sei.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvekudera kuri kushire nharaunda nenyika maningi nendaa yekuti antu paanobva kuzvikora zvekudera anonga atova neruzivo rwekushande mabasa akasiyana-siyana. Zvinova zviri zviro zvakanakira nharaunda zvekuti nhaaunda inobudirira maningi.

Ibaari gwinyiso yemene, kuzvikora zvekudera-dera kwakakosha maningi ngenyaya yekuti ndokurikudzidziswe antu kuti vanokwanise kurarama muntaraunda zvakadini, zvinova zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti vanodzidze zviro zvinoite kuti upenyu huite upenyu hwakanaka pevanenge vakushanda mumabasa umu.

Ibari gwinyiso remene inini pandakatoendawo kuzvikora zvepadera ndakatosvika koona kuti amungofundi njee asi munobaifunda kuti makumabasa munozoshanda sei zvinova zcirizvo zvakanaka kuti pamunozoenda kumushando mutosvika metoona kuti mushando wandiri kuita uyu mushando we....

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvekudera-dera, ndiko kunogadzirwa madhogodheya neashandi anoshanda mumabasa makuru-makuru, atinoona munyika mwedu. Zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti vantu vavo vanoita kuti nharaunda isimuke.

Ibaari gwinyiso yemene antu anoshanda muzvibhehleya akawanda acho kazhinji anenge atobva kuzvikoro zvekudera. Hazviiti kuti uende kooite dhogodheya usingazii kana kuti usine kubve kuzvikoro zvekudera. Zvinoratidza kuti zvikoro zvekudera zvikoro zvinedzidzo yakakura maningi, zvinodetsera antu futi.

Ibairi gwinyiso ye mene mene tinoto hloyiko pauno ona antu abve ku chikore cheku dera kuti anenge akabveyo ane ruzivo hwaka omarara maningi ngenya yekuti ka muziviro kaanenge akaita kanenge kaka pfuma zvekuti paano anouya mu ma mishando anouye ko shanda achito ziye kuti mushando unoitwe zvakadini.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikoro zvekudera kunotoda kuti muendeyo mwakafunda ngendaa yokuti unokona kusvikeyo wotadza kuzwisisa zvinoitweyo ngekuti unenge uchishandisa ruziwo rwawakafunda muzvikoro zvepakati wakurushandisa kuti ruite basa remaoko kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene kamudzidzirwe kanoitwe kuzvikora zvekudera, kakasiyana nezvikora zvepashi ngenyaya yekuti zvikora zvekudera antu anotodzidziswe kamushandirwe kanoitwe mabasa arikuzvikoreyo kuti paanoenda muntaraunda odzoke kuenda kumushando. Anotoenda kumushando oziya kuti kunoshandwa zvakadini.

Ibari gwinyiso yemene anhu paanoende kuzvikoro zvekudera anotoendeyo kodzidza zvakasiyana siyana zvokuti pamweni pacho vanoende kundodzidza mabasa emaoko ngenyaya yekuti ndiko kwaanodzidzwa kuti anhu obveyo anonge otobveyo aneruzivo rwekuende kumishando.

Ibari gwinyiso remene zvikora zvepadera zvakakosha maningi muntaraunda. Ngenyaya yekuti zvinokonzeresa kuti mabasa awanike zvine kuti anenge achibva kuzvikoro zvekudera paanenge apedza zvidzidzo zvavo anoende kogadzira mabasa zvinoita kuti zviro zvinake maningi.

Ibaari gwinyiso yemene, kuzvikora zvekudera-dera pamweni pacho munenge meitodzidza meitoite mushando, kuti uoneke kuti urikukona ere kuita mushando, zvinoa zviri zviro zvakanaka kuti munenge meitodzidza mweitoita mabasa emaoko acho, kuti wasvike kumushando unosvika wakaibva kare wagume kumushando.

Zvirokwazvo kuzvikoro zvekudera kwakabaanaka maningi ngenyaya yekuti unenge weitodzidziswa zviro zvinoitwe kumabasa zvekuti paunoende kumushando unenge weitoziye kuti ndaaneruzivo rwekubaaite mushando zvekuti haufi wakashupika uri kumushando. Unenge uri muntu anenge echitoziya maningi.

Imbari gwinyiso yomene. Kamufundirwe kanoitwa kuzvikora zvedera, kutofunda meitodzidze mushando ngenyaa yekuti ndozvamunenge makaenda kofunda. Zvinova zviro zviro zvakanaka kuti antu paanopedza fundo, anotoende kunoshando otoziye kamushandirwe kanoitwa.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikoro zvekudera dera ndokuri kufundwa zviro zvakakura maningi ana anotoende kuzvikora kofunde kuti anoshanda sei mushando nenyaya yekuti mukuwo uri kuuya ndewekutodzidze kuti unoshandwa sei mushando ooende kumushando anenge eitoziya.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvekudera dera kunenge kune zvikwangwari zvinoshandiswa kuratidzira nzvimbo dzakasiyana siyana zvekuti paunosvika kuzvikora iyo weida kuziya paunenge uchidzidzira unotoshandisa zvikwangwari kuti zvikutaurire kuti kwaunenge uchienda ndiko kwaunodzidzira.

Kuzvikora zvepadera-dera zvakakosha maningi munharaunda .Ngenyaya yekuti ana paanobva kuzvikoroyo nemadhokodheya panoenda kowedzere fundo anodzoka ane ruzivo rwekuti paanoenda kumabasa nekumishando anosvika koshanda, mishando zvakanaka ende ruzivo anenge anarwo kare.

Ibari gwinyiso yemene, kuzvikoro zvekudera pamweni pacho kunotoendwahe nemadhokodheya anenge akafunda kuti awedzere fundo pamweni pacho. anenge aona zvirwere zvimweni zvinenge zvabuda zvinoita kuti aende kodzidza kuti aone kuti zvinohinwa zvakadini.

Ibari gwinyiso remene imweni yemitombo yatiri kushandisa muzvibhedhleya umo irikutogadzirwa kuzvikoro zvekudera-dera. Ngendaa yekuti ndiko kunenge kune ruzivo rwakawanda munotoona mega kuti ruzivo runenge ruriyo ndirwo runogadzira madhogodheya anozouye koodetsera antu muzvibhedhleya umo.

Ibari gwinyiso remene zvikora zvekudetsera zvakaomarara maningi asi wakanakira pakuti ukaona waendeyo umobveyo wamuntu unenge wakuziva mabasa ngekuti unodzidziswa kuti basa nekuti kwaunobveyo unenge watonyorerwa nemabasa.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikoro zvedera ndiko kuri kufundwa zviro zvinoita kuti upenyu hwedu hwuenderere mberi ngenyaya yekuti kuri kufundiswa zviro zvakawanda maningi zvinodetsera antu. Madhokodheya panobve kushandisa mitombo.